teebuli n ʒɛya teebuli maa doɣu ka bi zaŋ malili ka labtop pa dizuɣu ka foon gba paya ka kamɛra gba paya n feesiri ma ka buku gba paya ka buku shɛŋa shɛbi shɛbi n ŋɔ polo maa suyeeta pa kuɣu zuɣu kuɣu maa zaɣ piɛlli n nyɛli ka teebuli maa gba nyaangi maa bin piɛlli gba n tam nimaani maa

Sheba n cheni kom toobu ka so toori kom o dabmi doo n nyɛ o ka sheba lihiri shelipolo ka bɛ gbibi gaɣa sheŋɔ nini yɛn zaŋ ti toogi kom maa ka so guuri na ka loori.